Eni ot lega ot lega man tye ma poto tye iye kipito iye labolo ot legane wibatine tye makwar yatariya tye i ye citep bene tye iye me donyo iye.

Ngat eni tye i pii ki iyeya tye ka temo mako rec ki goli oruko otok, oruko jampa ma kwar orukko war bene soda moni tye ikangette en tye ka temo mako rec namne dit obedo iyeya tungcani tye yen madongo mabeco mucanne.

Eni ot yat, ot yat man tye i teng gudi, ot yat man kicato yen mapol ata iye ki nongo bene treatment i ye dogola ne tye gin adek ma me idyere ni tye iye ot yat ma i lake ni kavera ma gurin tye kangete tye moyabe o ma kangete tungca tye mucege.